Breast milk na life saver for pikin dem, e dey make dem grow strong, healthy, no sickness go enta dia body, mama dem make dem make sure sey dem give dia pikin milk alone for six months, no oda food or water, why? Because breast milk get plenty benefit wey dem bring. One, pikin dem go strong, brest milk make pikin dem strong no sickness go enta dia body, dem fit play, learn grow well well, dem no go get, dem go get brain development well, dia brain go dey active, breast milk good for pikin brain dem go sabi think, learn fast fast, pikin dem no go get chest problem, dem d pikin no go get chest problem, dem no go dey cough, dey get cold, breast milk go fit fight am, dem fit recover fast fast from sickness. Breast milk na special food wey mama dem body produce just for dem pikin, dem no need to add oda food or water breast milk alone good for dem pikin why? Because breast milk get everything wey pikin need, water o, food o, medicine e dey inside for d water part pikin dem no need oda water, breast milk get enough water for dem, breast milk get all nutrient wey pikin need for growth, breastmilk get antibody wey fit fight sickness, dem mama no make dem no forget sey breast milk dey best for dia pikin, dem make dem make sure sey dem give dia pikin breastmilk alone for six months, afta six months dem fit add oda foods, oda food wey dem fit dey give dia pikin but breast milk still important for dem to take for d first six months of dia pikin wey dem born dem, why breast milk dey important? Because dem go grow very healthy, dia pikin go dey healthy well well, e fit make dem grow strong, dem go dey strong, dem no go dey sick well well like dat, if dem con start to dey feed dem, no strong food as dem neva big so, as dey still dey on dia first six months e no go good at all, dem need to dey drink brest milk to dey healthy for dem not to dey sick like dat, make e go make dia mama too save money no need to dey buy food all d time, make dem make sure sey dia pikin take breast milk, dem go thank you later because breast milk good for dem well well, e gud for dia pikin health and e go make dem strong e no get any oda thing wey go help d pikin unless sey dem take dat breast milk seriously and make dem dey give dia pikin well well, like a day, anytime di pikin dey cry like dis make dem suppose know sey na breast milk dey cause am make dem dey always give dia pikin breast milk because e good for dia health, e good, e beta pass water or any strong food wey dem go dey take, e dey good well well, so make dey no sey na special food wey mama suppose dey produce for dia pikin, God don already put am for there so na for dem to dey produce am for d pikin, jus dey feed dem make dem dey healthy and strong, e dey make dem dey strong because wen dem born dat ex ten t um dem go introduce d pikin to breast milk nah in b d first food wey dem dey introduce dem to, because to make dem dey use to am, dey go dey use to am so e go protect dem, as dey dey take d breast milk, deir dem go dey strong and healthy no oda sickness no go dey enta dia body bcause dat breast milk go prevent all d sickness, d chest pain oh, d um brain development, e go protect everywhere, dia brain go dey work fast fast, dem go sabi dey think well, no any disturbance go dey.

Latch, e refer to d way wey pikin go dey attached to breast wen dem go dey attached to breast, and d causes of poor latch na b sey, if mama get nipple problem, if dia nipple dey infected, d pikin no fit latch, if pikin get mouth problem, pikin dem no go fit latch, dem mouth spoil or dem get oral dem no go fit latch dem no go fit sulk well, na wetin e mean, if mama breast get problem or dem breast too big or too small, pikin no go fit latch dem no go fit d pikin no go fit latch well. How dem fit help b sey make dem try different position, make mama try different position like cradle hold or football hold, make dem express milk before feeding, make mama dem express milk before feeding, make dem nipple soft make dem dey press am with dia hand or something, make dia nipple soft, make dem use nipple shield, make mama use am help pikin dem to latch, how pikin fit take help em self? Make dem open dia mouth wide ,if pikin open hin mouth wide d tin go enta den mama, take mama nipple put inside, di milk go enta well, make dia tongue dey out, make dia tongue dey out cover dia mama nipple, make dem sulk am well, if dem sulk am well d thing go enta well, make mama put dia breast, make dey position am well for d pikin mouth, make no noise dey dat place make pikin fit sulk well, togeda mama and pikin d way dem fit fix poor latch b sey make dem dey patient, make mama and pikin dey patient, make dem try different things to take do am, make dem get help like make dem get help from um doctors or make dem get health from health practioners, make dem practice well because dem sey practice ,make perfect, if dem practice am well e go dey perfect for dem to do, make dem practice how to do d breast, how to position d breast how d braest go take dey in a right place so dat dem fit feed, make mama and pikin dem no worry, dem go fit fix poor latch make d pikin sulk well, open mouth dey well kept, make hin tongue dey out so dat e go fit sulk am well, because if d pikin tongue dey out e go fit sulk am well, and make d mama help d baby too clean d clean d breast make d breast dey very very very soft, so dat once d pikin put mouth for d breast, and make d mama support d breast with her hand so dat d hand d breast go enta d um pikin mouth well, to avoid any problem, if d breast dey well e go enta d pikin mouth, make d pikin mouth no get any problem, if e get problem na to take am to doctor, if d pikin mouth if e no get problem, dem fit position d breast clean d breast make d breast soft den put am for d baby mouth, make d mama mouth breast too no get any issue make d nipple no get any problem if d pikin get d nipple get problem, d um pikin no go fit latch well, if d um breast no get problem d um milk go enta well without any issue, make d, as I talk jus now make d mama breast no get any problem so dat d pikin go fit latch well, make dem try differnet position, because dem sey if d breast dey position well e go enta, so make dem try different position, so dat d breast go enta inside d pikin mouth well, make d mama express milk before feeding, I first talk am jus now, make e do everything well, if any problem make dem refer am.

Breast feeding na big tin, different cultures get different ways of thinking, some pipu get wrong ideas about breastfeeding dem get wrong ideas about d way to do breastfeeding, wrong ideas or believes wey pipu get about something of dat breast feeding na b say, breastfeeding na shame, some pipu think sey breast feeding na shame, some mama no fit breast feed pikin for public because dem go fit sey na shame na something of shame to do, pikin dem go sey d pikin go spoil dia breast, some pipu think sey pikin if dem sulk braest dem go spoil dem mama breast, dem go sey breast milk no dey enough, some pipu think sey breast milk no dey enough for dia pikin, dem go think sey breast feeding na pain, some pipu think sey ego dey make dem suffer, if dem dey breast feed children, e go b like sey if dem give dia pikin breast milk, dem dey suffer, d taboos na d belives wey pipu dey follow, d d things wey b say dem dey follow, na im b sey no breast feeding in public, some culture no allow mama dem no dey allow mama breastfeed pikin for public, dem go say na taboo dem no suppose do am, no dem go sey no breastfeeding afta certain age, some cultures think sey pikin dem don old enough, pikin wey e no go neva reach six months dem go sey e don old make dem no dey breastfeed dem, like make dem no dey give dem breast, dem go sey breastfeeding na only for poor pipu, like some cultures dem think sey breastfeeding na only for poor pipu, rich pipu, dem go fit sey, pipu wey dey poor if dem breast feed e go dey more poorer, dem just feel sey breastfeeding na just for for poor pipu, d effect or result wey somrthing go get, d result wey you go get for all dis things na hin b d impact which is number one, if mama dem stress, wrong ideas of taboos of fit make mama dey stress make mama no fit breastfeed pikin well, pikin if hin no get enough milk if pikin no get enough de pikin go suffer, if pikin no if mama no fit breastfeed pikin by if dem hear wrong ideas, if dem hear wrong ideas dem no go like wan dey breast feed dia pikin, d solution, d things wey fit solve am na if dem educate pipu, pipu need to know sey breast feeding na best for pikin, like d wey I dey talk am now, breastfeeding na very good thing for pikin, e dey give dem more strength make dia brain dey function well atleast for first six months of pikin, hin need breast feeding for him or her life, make dem support mama well, mama need support, encouragement for dia pikin breastfeeding to go well, like mama need to really dey attached to pikin, forget all those things wey dem dey talk about pikin so, all those dia taboos and everything make dem focus on dia pikin, because pikin really need dat, without dat breast milk e go get many e go get many wrong ideas or believes sey breastfeeding na for poor pipu, breast feeding no good for pikin health, dem no fit dey waste dia breast, dem no fit dey spoil dia breast, na why dem need to b educated, dem need to dey where to dis thing, dem need to know d things wey dem suppose do about breastfeeding, which I dey tell una so, sey breastfeeding good for pikin well well, e good for pikin, make dem no dey shame for public to give dia pikin enough milk, make dem no dey feel sey e go spoil dia breast, because e gud breast feeding dey very good to pikin well well.

Breastfeeding na big thing, how pipu in d oda culture, pipu wey dey anoda culture feel think and behave and rules wey dem no write or d tins wey dem expect wey pipu in oda community follow fit affect d mother. Breast feeding na private thing, some culture think sey breastfeeding no be na private thing, mama no fit breastfeed pikin for public, like mama no fit carry her breast come out breastfeed her pikin, if d pikin dey carry now u no fit carry am come outside sey make hin breastfeed d pikin because na private thing for dem, for public, some cultures believe like dat. Breastfeeding na d best, some culture no sey breastfeeding na best for pikin but mama no fit breastfeed am for confident because of oda cultures, but some fit sey breastfeeding na best thing for pikin, mama fit breastfeed with confidence without sey e no fear from oda for oda cultures. Why d rules or expectation wey pipu in oda community follow na support from family, mama get if mama get support from family dem go encourage am for breast feeding well well, make e no get negative comment, some community fit comment negatively make mama no fit breastfeed she no go fit like to breastfeed because of d negative things wey pipu dey comment. why influence in influence on mothers na how cultural attitude attitude and community affect mama, which b sey mama go fit shame, she go dey shame, like because of dat all those negative comments e fit go affect her well well, she go dey shame, she no go like to dey breastfeed so mama need to get confident to dey positive, like she need to dey real to support her pikin so dat she go he or she go get breastfeeding well, so d things to encourage and support dem na b sey to educate communities, to go out to dey educate dem, like to go house to house to go dey teach mothers how to dey responsible to dia pikin, how to breastfeed dem well, if dem go different communities so dat dem go know brestfeeding na best thing for dia pikin make dem support mama, mama need support, encouragement from family and community, dem no need to dey laugh her or dey body shame her, or to dey shame her sey she dey carry her breast comeout dey breastfeed her own pikin, e no good, create um environment wey mama fit breastfeed comfortably wey mama go fit say carry breast come outside benefit um breastfeed sorry, so d benefits d tins wey go good, d tins d good things wey she go get by doing all dis things b sey, pikin go grow strong if e give am breastfeeding, if dem give d pikin better and comfortable breast, d pikin go grow strong and healthy, d pikin go dey active, go dey normal, go dey good, mama and pikin bond, if mama dey breast feed pikin ehn, e go dey make d pikin and d mama like if d pikin no see am he or her mother a day e go dey very, d pikin go dey cry well well because e need dat, because dat breastfeeding don make im mama and pikin dey attached well well, d pikin go grow well, e go dey normal, breastfeeding na natural thing mama and pikin need support not shame to dey breastfeed, once d mama no dey feel shame d mama go fit dey breastfeed well, without no fear in her sey all dis community pipu no go like am, all dis community pipu go body shame me, dey go shame me sey I dey carry my breast commot outside dey put am for pikin mouth for public, and e no good because if pikin dey cry now for public, he need breast milk to sulk, mama no go fit give am, and those things no good for pikin health, because newborn pikin need breast feeding at almost all times, because dem dey quick dey feel hungry, na wetin important b dat, una hear.

Fenugreek seed na small brown seed wey come from fenugreek plant. Dem b use am for centuries to help increase milk supply in breastfeeding. Oat na samll type of green wey rich in nutrient, oat na help increase. Dat oat so e help increase milk supply for breast feeding dat fenugric seed so e help for hormones regulation like e dey help for inside hormone. E dey help regulate like balance am, e dey control milk production e dey control de milk. While de oat e dey also control help milk production, e dey increase milk e dey increases milk and control milk supply like e dey control am, de way e go take come out and dat oat dey rich in nutrient. E dey support breastfeeding well well. Fenugreek seed if mama fit take fenugreek seed as tea, e go help am well well; capsule or add am to food because e dey help for dat breast feeding well well. While dat oat so mama fit take am, dey dey see oat bread de bread dey dey see am. While de things make e good for de benefit of de of de fenugreek seed and de oat. E dey increase milk supply. Fenugreek seed and oat help dey increase am well well e dey support de milk supply too.e dey help mama breastfeed well like de breastfeed dey dey well. Where e be sey if mama fit consult doctor before e take de fenugreek seed oo, dat one e no e no dey harsh. E fit consult doctor to first before e take am so dat for her own safety and for her own mind now she fit feel sey maybe de thing no good oo, maybe e fit affect am oo. So e fit consult doctor, ask doctor for her curiosity for her own wetin she want make she she go ask doctor, doctor go tell am say “see so so so thing oo if e good oo if e no good”, doctor go tell am. Make e start wit small amount, e go dey increase am gradually gradually gradually gradually, make e start wit small amount. Like I took am before dat fenugreek seed so, e good for de pikin well well. E go make am e go make de breast na e good for breast too, breast dey more good for and de milk e dey good. E dey e go increase de milk supply like de milk go dey come out well and e go also help mama to dey able to put de milk well for the pikin mouth and de pikin de milk go dey come out well dey enter de pikin mouth well, so make e for take know sey e good. Dat fenugric seed and dat oat so na natural way to boost to increase milk supply na natural way to increase am. Your mama fit try am your mama fit try am make e see de result because de thing good well well. Dey fit dey fit try am, consult doctor incase you dey worried, dey scared sey de thing no good. E good for most pipu wey be sey their milk no dey come well, their milk no dey come out well. Once dey take am, e go dey come out regularly, e go boost go increase de supply of de milk. Hope una understand dat fenugreek seed dey very good. E dey as capsule, dey fit add am for food make you no just feel am, make you add am for food, chop take like dat. E fit add um as tea, um e fit dey as tea. While dat oat so, dem talk before e dey very rich in nutrient wey dey support more milk. E dey support am well well, e good. So my advice be sey make mothers try am but if dey just come make dem seek doctors consultation first dats all.

Miscarriage and etopic pregnancy na two different things wey fit happen. Miscarriage na wen pregnancy no develop well, pikin no grow inside woman tummy and woman body reject am. Woman fit experience bleeding, pain and other things for her body. While ectopic pregnancy na wen fertilized egg; egg wey dey inside don dey fertilized, im plant outside woman tummy, usually for fallopian tube. Dis na serious condition wey require medical at ten tion. De differences be sey de location and de cause. Miscarriage happen inside of woman belle while ectopic pregnancy happen for outside woman belle. De cause be sey miscarriage fit happen due to many reasons while ectopic pregnancy usually e dey happen due to blockage or if something block like e dey sealed or damage of fallopian tube. Dat fallopian tube na part of woman reproductive system. Dey be two tube wey connect woman um ovaries to uterus. Dat ovaries so make I talk about; na two small organs wey wey dey produce egg while dat uterus na de organ wey hold and nourish developing baby during pregnancy. De risk, de factors so. De risk of dis um miscarriage and ectopic; age dey cause am. Women wey don old fit experience miscarriage. Health problem still dey cause am, women wey e get health problems fit experience miscarriage. Previous miscarriage still dey cause am, women wey experience miscarriage before fit experience am again. While dat ectopic pregnancy so, na previous ectopic pregnancy still dey cause am. Women mey e experience ectopic pregnancy before fit experience am again. Dat fallopian tube wey I talk about just now, fit don dey damage. Women wey e get damage to fallopian tube fit experience ectopic pregnancy. Pelvic surgery; dat pelvic surgery so na surgical operation wey involve pelvic areas like uterus, fallopian tubes, ovaries; dat one make I explain give you just now. While de signs or feelings wey you fit indicate am na bleeding. De miscarriage own na im we day talk about so. Bleeding; women fit experience bleeding, you go know sey na miscarriage while pain, women fit experience pain or crapping, so you go know sey na miscarriage. While for ectopic pregnancy, several pain, different different, everytime pain go dey come. Women fit experience several pain in lower abdomen, de lower abdomen for de down belle so, na im I dey talk about. E fit experience am for there. While it still dey cause vaginal bleeding; your vagina go dey bleed. Women fit experience vaginal bleeding for dis ectopic pregnancy so. De importance of medical at ten tion, de medical at ten tion wey dey go take, de importance of it. Women fit seek medical at ten tion if dem experience any symptoms like any signs or anything, dey fit seek medical at ten tion. Dem fit make dem treat quick treat am if dey experience anything because e no good. Dey need to treat am if anything bad, anything bleeding, pains con come inside. So de difference dey between ectopic pregnancy and miscarriage. Some pipu feel sey na de same thing but no be de same thing, difference big difference dey for inside. So no be de de same thing. So, I don tell una about de things wey una need to know and de one wey una need to prevent am and everything wey una suppose to, de difference.

An ten atal care important for pregnancy. For woman wey im get belle an ten atal care de very important, na regular checkup im be. And dat regular checkup fit help detect any, find any problems early. So dis early detection mean sey doctor fit find out if something no be no dey right wit de pregnancy. So doctor fit check these things like blood pressure because blood blood pressure fit cause problem for de pregnancy. And e fit run blood test. Dat blood test fit show if woman get infections or other issues for im body for her body. Ultra scan fit show if pikin dey develop well, dat ultra scan still dey very important. So de prevention mean sey doctor fit take step to step problems from happening. Doctor fit give advice like give de woman advice on on healthy diet and lifestyle. E fit monitor pregnancy closely to catch any problem early. E fit provide treatment, doctor fit provide treatment if woman get any complication, get any problem wey e dey affect her. De benefit so of de de things wey e good to do um an ten atal care like de regular an ten atal care fit save life like early detection and prevention fit save lives of woman and pikin. E fit save am well well. Healthy pregnancy, regular checkup fit ensure if de woman dey go. for checkup regularly, e dey go well well, e no dey miss am. E fit ensure woman and her pikin to stay safe and healthy. E reduce risk; regular an ten atal care fit reduce risk oo of complication during pregnancy. E go reduce all de risk like any problem wey e wan get for dis pregnancy you dey go una an ten atal an ten atal care you go dey you go dey reduce am. Even ultra scan, e go dey e go show you de pikin de pikin how de pikin dey. Why de importance to for dis an ten atal care? Woman fit at ten d regular an ten atal care to ensure healthy and safe pregnancy. Doctor fit help woman and pikin stay safe because dey go run blood test, ultra scan, dey go do different things for de woman. And dis an ten atal care dey very important for baby life and de mother. If you no go on an ten atal care, e go cause many things and e no good for de pikin health. Like I talk am before, de prevention, to give advice, monitor pregnancy, provide treatment like I talk am before. While de wetin things wey doctor fit check like blood pressure. E go check am if de blood pressure dey normal and e go run some blood test for de woman. So dat dey go check if de woman dey okay, she dey ready to go. And de ultra scan like I talk am before e go show de pikin developing well, e go show de pikin if e dey develop well for de woman belle. So de benefit I don talk am before. E dey save life, e dey save lives so dat an ten atal care dey very good and e good for mama to dey go. Any woman wey dey wey get wey dey pregnant wey get belle um e need to dey go dat an ten atal care well well. E no suppose dey miss am. Woman fit at ten d clinic every four weeks. Dat means until twenty-eight weeks of pregnancy, e go dey at ten d am every like every two weeks from twenty-eight weeks to thirty-six weeks of pregnancy. E good to dey visit doctor regularly for dat an ten atal care.

Pregnancy care na important thing but care fit differ for rural and urban area. So as you know um make I explain rural and urban areas for us. Rural areas na places wey far from city like country side or villages while Urban area na places wey be city or town wit different pipu and buildings. For rural area so how e take dey between rural and urban. For rural area, limited access. Woman fit no get easy access to hospitals or clinic for rural areas. Traditional birth at ten dant; woman fit rely on traditional birth at ten dant wey no be trained medical professionals dey do am for there. While limited resources; hospitals or clinic fit no get enough resources or equipment wey dey go use. While Urban areas, easy access. Women fit get easy access to hospitals or clinic. Trained medical professionals dey for urban areas; women fit see trained doctors or midwives for urban areas. Better resources dey. Hospitals or clinic get enough resources and equipment for urban areas. De impact on earth so, de impact on health; different in care, difference in care fit affect health of mother or baby, like e fit cause higher risk. Women and baby for rural areas fit um fit save higher risk of complication. E dey possible like dat because rural area while poor health outcomes, woman and baby fit experience poor health outcomes like high maternal and infant mortability. Like e fit dey high for there. Better outcomes; woman and baby for urban areas fit experience better health outcomes for urban area because urban area dey like places for inside town and city. De importance so of de access de importance to access dem. Access to good healthy care like access to good health care fit make big difference. Woman Woman so e fit get proper care to ensure healthy pregnancy and delivery for urban area. So difference really dey for rural and urban area. Like I talk am women fit for urban um rural area sorry, women fit no get easy access to hospitals because dey dey far from city where where dey dey far dey no fit get better um resources, dey no go get better thing for equipment. Dey no go get better thing for inside their hospitals, dey no go get better equipment for inside. Na why dat urban area dey different so because na for city im dey na city e be. Dey get better outcomes. Dey get better resources. Dey get trained medical professionals like medical better healthcare practitioners you go see dem for there, you go see doctors, you go see different things for there. So, na why dat um urban so dey more good than rural areas because rural dey dey far from city while Urban dey for city. I hope una understand because de importance be sey access to good healthcare fit make big difference. Woman fit get proper care for urban area make e no get proper care for rural area. So na just de rural area dey more preferable because na de sorry de urban area dey more preferable. Hope una understand oo. So na wetin I come tell you be dat, difference dey and de more better na urban areas. Thank you.

Pregnancy na big thing, woman need support for dis time of her pregnancy time. Emotional support mean sey woman get pipu wey care for her, lis ten to her and help her feel better. Partners maybe like her husband fit help by lis ten ing. Partners fit lis ten to woman's worries and concerns. Encouraging; partners fit encourage woman to take care of herself. Partner fit help wit household chores and other task to prevent de woman from stressing herself well well. Family fit help by, family fit support woman by providing emotional support. Family members, family members fit lis ten and offer word of encouragement. Family members fit help wit household chores and other tasks too. Being there; family members fit be there for woman, show love and care to de woman to know sey she no dey in dis alone. Community fit help woman by providing resources like go provide provide resources like um prenatal classes and support groups, creating a sense of belonging. Community fit help make woman feel like she belong and not alone like dey fit offer practical help like childcare or errands. Help to mental health like their influences on mental health. Like emotional support fit reduce stress, support fit help woman feel less stressed and anxious. E go improve mood; e fit make woman fit happy and and more positive and she no go dey fear. E dey increase sense of well-being too. E go support woman, fit make woman feel more confident and capable of wetin she dey go through. De importance of dis thing be sey; woman need support during pregnancy. Support fit come from partner, family and communities; dis support fit help woman stay healthy and happy during pregnancy. So e fit come from anywhere so far dey bring more love, care to de woman. Dey make de woman feel sey she no dey alone and dis tin mey she wan embark on so go help her well well. She no need to come dey fear sey "na so dis go happen oo". Dey go dey help am wit chores, dey no go let her dey stress herself too much for anything go lead to um miscarriage or anything. Dey need to dey help de woman, dey support de woman through her her hard times, dey go dey make her dey happy so dat she no go dey get mood swings all de time. And make sure sey dey give her food, good food, dey cook better food for her. Dey give her things wey be sey go make de baby dey nourish, dey make de baby dey fresh. Exercise oo; make her, help her wit exercise and all dat. So dat de woman go dey happy and she go fit go through de time of her pregnancy. Like I talk am before take dey reduce stress oo. If dey stress de woman like e no go go good. As she get family, she get community pipu still dey to help her, provide incase de woman no still get enough, e go provide for her and support her. Give her like her husband go take am go an ten atal because she really need am. Her family member go help her for house chores make her, bath her if she no too get strength to do all those things. Give her de best treatment wey she deserve as she dey pregnant so. And dis emotional support so, e dey very good for pregnancy for family, community, partner and everybody wey dey involve for her life. So na wetin I come tell be dat oo and e dey very important to know dis things about pregnancy.

Healthcare infrastructure na all de things wey make healthcare system work well like hospital, clinic, health centers. Healthcare infrastructure na big problem; insufficient facility and train providers fit limit access to family planning service. Healthcare infrastructure challenges fit include few healthcare facilities. Some areas get few or no healthcare facility like dey no get hospitals, clinic, health centers. Na wetin e mean be dat. Untrained providers; some areas get, some areas get healthcare providers wey no train well like all those doctors, nurses and health professionals wey dey no sabi their work. Dey no dey trained, dey no sabi wetin dem dey do, dey will come go dey treat pipu. While lack of equipment; healthcare facilities fit no get necessary equipment like wetin dem go use take treat pipu, dey no get am. Na wetin im mean be dat. So de impact on family planning, de things, de wey e no dey na limited access. Woman fit no get access to family planning service. Poor quality care; woman fit receive poor quality care from untrained providers. Like all those um um health practitioners wey no sabi work; all those nurses, doctors wey no sabi work, wey no finish school well, wey no sabi wetin dem dey do go dey treat pipu. E go increase risk, woman fit face increased risk of health problem. E fit go dey cause problem for de woman infection and all those things. E fit go dey cause different damages for de woman. De consequences na limited access to family planning service fit lead to unplanned pregnancies. Woman fit experience unplanned pregnancy because of dis thing. High birth rate; areas fit experience high birth rate, maternal and infant mortality. Woman and baby fit die due to lack of proper care. Na wetin im dat maternal and infant mortality mean. Woman fit and, woman and baby fit go die due to lack of proper care. De importance of dis healthcare um infrastructure be sey good healthcare infrastructure fit increase increase access. Woman fit get access to family planning service. Improve um quality care; woman fit receive quality care from trained providers like all those good doctors, healthcare professionals wey dey sabi their work well well; dey no dey use their work dey play. Why e dey reduce risk? Woman fit face reduced risk of health health problems; woman fit face, e go reduce risk. So de de solution, de thing wey dey solve am, e include building more facilities like hospitals, healthcare um primary healthcare centers, clinic. Government fit build more healthcare facilities while training providers. all those better doctors, nurse, healthcare professionals wey sabi their work, wey dem know wetin dem dey do, wey dey fit treat pipu well well. Dem go dey de, government fit um fit train more healthcare providers for de places. Providing equipment; government go provide necessary equipment wey dem fit dey use dey treat pipu, de things wey dem use. Good healthcare infrastructure fit help woman access family planning services, reduce risk and improve health outcomes. E good well well make dem dey get good professionals, doctors and um nurses for hospitals, clinic and primary healthcare centers. E good make dem dey get pipu wey sabi their work well well and building facilities wey e dey well equipment, make e dey more stable. Government go provide every equipment and things needed. E go train more healthcare professionals for dis things. So na wetin be dat, na wetin good to dey hear be all dis one, na wetin I come tell una be dat um

Comprehensive sexual education na important thing, e fit help pipu understand consent, gender equality and healthy relationships. All dis consent mean sey person agree to something like sex. Comprehensive sexual education fit teach pipu about wat consent mean. Pipu fit learn sey consent mean voluntary agreement. Like to agree to make de sex. How to give consent; pipu fit learn sey consent fit be given, verbally or non-verbally. How to respect consent; pipu fit learn sey consent fit be respected and person fit change mind anytime while gender equality mean sey men and women get same right and opportunities. Comprehensive sexual education fit teach pipu about respecting all genders. Pipu fit learn sey all genders get same respect and right. Why e be sey pipu fit learn sey gender, stereotype fit be harmful and no true. Promoting equality; pipu fit learn sey equality fit benefit everyone. Healthy relationship come mean sey pipu treat each other wit respect, kindness and care. Comprehensive sexual education fit teach pipu about communication. Pipu fit learn sey communication fit help build strong relationships. Respect and boundaries; pipu fit learn sey respect and boundaries fit be important in relationship. Mutual support; pipu fit learn sey mutual support fit make relationship strong and healthy. De benefit so na, comprehensive sexual education fit produce sexual violence. Pipu fit learn sey consent and respect fit be impo ten t. Promote, e dey promote healthy relationship. Pipu fit learn sey healthy relationship fit be base on mutual respect on respect. E dey improve communication. Pipu fit learn sey communication fit help build strong relationship. And de importance come be sey comprehensive sexual education fit be fit be part of everyone especially young pipu. E dey important for young pipu well well. E fit help pipu make, inform decision about relationship and sex. De consent um as I talk am before mean sey pipu agree for something. Make dem like sex now, make I explain dat one; maybe you wan sex, you wan, you and your partner wan make love, you go ask for her consent, if he or she wan do am before una proceed. While gender equality, man and woman get same right and opportunity. De way you and man dey now, maybe woman and man dey; maybe dis one want dis thing, dis one no want dis thing. Dey go ask each other for their opinions, e, “why you no want dis thing oo?”, “why you want am oo?”. Dey go ask for their, dey get equal right to talk. No be sey one go just take um, go take de decision say, “I wan go do dis thing”. No, its not, dey no dey do am dat way. E go, e go, dey go ask for permission first before dey go carry out wit wetin dey wan do. So pipu fit learn sey equality fit benefit, e go benefit everyone because dis one, everything dey equal. Everything like love, make I use as example. Dis one like, dis one like their love dey equal. E go dey more preferable and e go dey beneficial for everyone. So relationship mean sey pipu go treat other, each other wit respect, na wetin e mean be dat. And care and kindness. So na wetin im mean be dat so.

STI testing na important thing. Regular testing fit help individual stay healthy because STI, e no good. Full meaning of STI na sexually transmitted infection. Na infection wey person get through sexual activities. Individuals fit get tested every three to six months. If person have multiple sex or do behavior, every six to twelve months. If person get one sex partner but want to ensure, want to prevent safety, every six to twelve months is good for testing. Why e good to dey test? To dey do test regular everytime be sey regular testing fit detect STIs early. Testing fit help detect am before symptoms go appear, e go prevent long term damage. Early detection fit prevent long term health problems. E go protect partners. Knowing STI status fit help prevent transmission to partners. So de benefit, like things wey dey gain to dey do regular test. E go dey improve sexual health. Like if you test, e go dey improve am. Testing fit help individuals stay healthy, to prevent STI transmission. E go reduce stigma. E go, regular testing fit help reduce woman from around STIs. E go promote safe sex practices. Testing fit encourage safe sex practices and responsible behavior. Why e importance? STI fit be important for everyone especially those wey engage in sexual activities. Regular testing fit help individuals stay healthy, prevent transmission and promote safe sex practice. Infection wey person go get through sexual activities na like gonorrhea, syphilis and HIV. STI fit cause serious health problem if dey no dey do test or no treat am. Regular testing dey safe and safe sex practice fit help prevent STI. Like I talk am sey na STI na infection wey go fit spread through sexual. If you sex now wit um if you sex wit person wey e get am, e go come enter your own. You go fit dey transmitted through dat thing, dat sex so wey include vagina, anal or oral sex. Safe sex practice and open communication wit partners can e go fit help well well. If you your partner, ask am, tell am make una go do test to prevent all dis things. E go good because dis STI, e no good for body if person get am. E go too, e go lead to so many things. So you doing de de test now go, e go prevent any bad thing. If you get partner wey e get am, e go enter your body too. If una sex, e go enter your body. So any partner wey you get, e good to dey go for test, dey know if everything dey okay and de good range to dey am every three to six months. E good to dey go for test, dey know wetin dey your body and if you dey okay to dey sex or e dey, no dey okay. If you no dey okay, after you do de test, you treat yourself and your partner go do de test too. If im get am, so na wetin im be be dat. If your partner get am, e go enter your body too. So na why e good to dey go for test well well. E good to dey go for test, to know wetin dey happen for your body.